Pegga tali bi am ñaari moto yuñ fa taxaal, moto bu am kuleer bu aash ak kuleer bu ñuul, am poli kuram bu ci taxaw am fiile kura.

Ay ñax yuy ji ci suuf, am ay flair sankow, nax u am kulaeryu vert, ak fleir yu am culeir bu nate, am ay pax yu ndaw yu ko wor.

ay liggéey kat ci plaase liggéey melniñuy samp ay nekk am siment ak heery betan yuñ jaxase lu bari am luñuo tuur ci suuf meln ñuy konkret

Góor ju taxaw sol mbobo ak kilot, takka ay dalla yu bulo am lu weex, sol kawaas bu weex, am ay binda yu ñuul, si kanam mbuba bi, nyun fa binda fa Gaana Numba1.

dali books poti dali bok bañchal burofet am ay liis yu vert am kuar bu vert am kulaer bu weex ak bu ñuur l ko wóor am kawas buñuul am lu weex ci boora

Ñaari péggi tali, ci beneen péggi tali bi am moto. Moto cabiyon bu yépp ay nit ci ganaaw. Cabiyon bu ndaw am kuloor bu arance ak bu verte.

Pañey marse bu bulo, am ay binda yu weex, yuñ fa deef am ay bakaas yu bari , yu jaf ci biiram te ko ci etax am tiyeekaay wiiñ.

Jigéen ju xees ju taxaw ci boori lal ab ay tuggu yu ñuul ab taabul bu weex ci booram def mes bu ñuul sol cub bu rafet teg penalxambi ci maraaj bi.

Jigeen yu xees ju taxaw, sol roba bulo rafet , am ay ñex yu vert yu ko woor ci suuf , daf meez bu ñuul , teg benna loxaam bi ci boppaam.

Ay xalé yuy jang kuraan am ay tiire yuñ ibi di jang ay xale yu góor tokk ñëm ña bari tokk ci ay basaan ku nekka ngi udi tiir di jàng.

Góor juy daw, góor ju xees, am mbu bu bule, nisol ak lu ñuul, tako daala yu amkuleer yu bokkul fason, def kawaas bu weex, am lu ñuul ci boram.

Kawar jigéen di kawarletti ganaaw yara fet kawar yu nuul taka ay jaaruyu am jaaru yu am gulet xurus.

Lal ju tëgus, lal yu bari rinurensare, am bu ci am kuleer, am bu ci am b sokola, ak bu weex, am ay almoor yuñ tag seen ganaaw, ak wak yu ndaw.

Moto kamion ji taxaw, am ay tonka yu bari, am boppa bu guda bu am ñetti fasani kuleer, bu weex, lu ñuul, ak lu bule, ñu binafa nebin afrika , ak ñaari góor yu taxaw ci boori modowi, sëllu bule ak lu ñuul.

Ai bowle ice cream yun telante yu bari am nyri fason binabi nyu fa beda kartidor coclate binen bi nyu fa beda kartidor venila karmel.

Ñyetti gòor yu toog, toog ci toogu tekk senn loho ci taabl. Kenna ki té kayit am lu mi binda, senn ganaaw am darapu bun deff ci maraj nu binda fa the Gambian Dutch lions.

Si dëkka ba am ay xale yu bare yuñ dajale yu taxaw, am ay xale yu góor ak yu jigeen, am ay mag tamit seen biir, am ñaari gani tubaab yu góor ak yu jigeen taxaw tiyee seen xale, am ko ci fob doom.

Manndargay mbootaay buñuy oe u n am màndarga bu am kuler bu bule am binda yu bule ko binda united nation di gambie.

"Bank"bu am màndargay guy, taati guy bu yaatu bu rëy, am la bula lu weex ci kawam, ak lu nétté lu ko wor, am ay binda yu bulo ñu bindafa "trust bank".

Nyenti domi pataat. Domi pataat yuñ baxal tekko ci plate bu weex am lu ñulu ko wóor. Pataat ya ngi am kuleer lu menni lu xonka.

Xale bu gór buy fubal talal ñaari loxom melni ku jaaxle sol mbubu bu am kulor yu bokkul fasong am ci kulor bu wèèx bu bula ak lu xonxu.

Kayetu tasskati heebar bun ni faral de yoyè standard news paper. Am ay binda yu honkha, am nëtti kilifa yu gòor nu sol mbahana na naar ya ngi sol mbahana yu weeh. Kenna ki sol mbahana bu honku, sol lunèt.

Jireen ju taxaw leetu , def leetu ci anam bi nga xamna, anam bu rofet. Sol lunet, sol mbuma bu am kuler bu vert am neti màndorbay weex.

Poti kombif bu am culeer bu weex ak lu verte am gonaar bu taxaw am culeer bu orance ak lu ñuul am beda yu ñuul yuñ ci def ñu bedafa el maha.

Ay polise yu taxaw, ñoom ñu bari am luñ yore buur baare, baare fuñ taxaw, ngi sol ay mbaxana yu amelu muur seen kanam, sol ay yëra yu ñuul.

Bidong ngi diwtur, buñooy sooti ci si bu tegu yuy sooti diwtur bi be siyow bi waaj na fees. Bidong ngi diwtur bi mu ngi am culeer bu neteh, ku beeri siyowbi mu ngi tegu ci suuf.

Keyti taskati xibaar yuñuy faral di woowe di standard newspaper am ay binday xanka ñon fa binda gamiye fu f yees kon saan ova udp support fo tre yees.

Ci pegga gaj gi am poti jius bu teggu , am banta ci buram , am ay dogeti lemon yun ci def, yu ngi am clare bu orange ak lu xonxo , ñu fa binda booba beest yi.

Ay boteli spri yuñu texsilu weex ay jurum bene boteli spri ñu fa binda semat yu bokkul fason am benna buñ teksi dëga bu am klere orus ñun fa binda semat terehundaret en seex.

Jigéen ju taxaw tek baggu am ci suuf bagg bu épb ay bagas am kuleer yu bakkul fason taxaw ci boori moto moto bu am kuleer bu nuul ak lu ash.

Péngu buñ daajugul ci paket. Ci bir paket bu weex pégu bi am culir bu melnilu verte ngi tégul ci kapet.

Bi doŋ gi saabu sangokaye bu ndaw bu em, am kuler bu nete am yeneen fasan kuler yuku wurtanit , num fa binda suflor gota ak gota.

Feer. feeru weeñ am ciyeekaay bu xonka moom dangay dal di ibbi def girin taal boyal su tàngeerag nga dal di placé.

Saali likekaay, saali likekaay bu rofet bu dafar am ay taabul , am ayy weex ak lu xanxa luñ falal laal, am togu am ay lampa , lampa yuy muur ci kaw yi rofet.